Akasuwani karimu ebinyobwa ebiteekire katerekire aha kakyeeka k'aha meeza omu kasuwani aka harimu ebinyobwa ebitondwire kandi n'ebikyari omu kishaho kyako akasuwani aka nakaibumba.

Omusiri gw'obucoori, obucoori ni bwingi munonga kandi bwine amababi gashongwire ga kinyaatsi. Obucoori niburungi aha magara g'omuntu kandi bwinemu ekiriisa kihango. Eseeri y'omusiri gw'obucoori hariyo emiti eyemereire kandi nayo ya kinyaatsi kandi ahaiguru hariho ebicu hamwe n'ekyererezi.

Ebijuma ovakado ibiri hamwe n'enyanya itaano bibonaire munonga kandi nibiha omuntu ekiriisa ky'amaani, ovakado zinuzire kandi n'ekika ky'ebijuma bihango munonga.

Ekiti ekiine ebimuri byingi ebya papo kandi enjoki eteekami aha kimuri kimwe ekya papo erikunyunyutamu obunuzi, nekoresa obunuzi omu kukoramu obwooki, enjoki neyetega ekimuri kandi n'ekimuri nikyetega enjoki.

Abaana b'abazaani b'omupiira bari omu kishaayi baine kooki waabo arikubarabiramu n'okubagambira oku barakore, omwe kiipa waabo ajwire ebya bururu kandi abandi bajwire ebirikwera, eseeri yaabo hariyo akatimba

Ekinyonyi kyemereire omu bunyaantsi buraingwa, kyemereize amapapa kandi kyine omunwa gw'obugondo muhango. Ebinyaantsi ebi biri omu eihamba kandi harimu n'ebireingwa munonga eseeri hariyo emiti etataine hamwe na emishozi.

Omukazi ayemereire rwagati y'otuti, atwire ekitaama, omukazi ogu ajwire sikaati erikwiragura kandi ajwire eshaati ya bururu erimu obunyarara burikwiragura hamwe n'oburikwera aha rubaju rwe rwa buryo hariho emiti kandi aha rubaju rwe rwa bumosho hariyo otuti hamwe n'ebinyaatsi, enyima ye hariyo miti mito kandi eseeri hariyo emishozi

Omuntu arikuhakuura obwoki ayeshangiire aha mutwe n'enkofiira kandi ajwaire ebijwaro by'okumuyamba ngu enjoki zitamuteera oruviiri. Omu ngaro ze ajwairemu zaagiravuzi kandi enyima hariyo ebihomi. Ha rubaju rwe rwa buryo hariho ebinyaatsi kandi n'obumuri bwa yero.

Omushaija ajwire esaati erikwera arikwotsya enyama, ari aha kooma harimu omuriro , harimu enyama ezitarikire kandi harimu n'ez'enkoko ziri omu kooma kandi orubaju rwe hariho n'abandi bantu, enyama zinuuzire kandi ziboniire aha bantu

Gyuyisi ziri omu majaaga. Harimu eya kinyaatsi, eya kinekye hamwe n'eya mutuku. Hariho n'obugiraasi burimu gyuyisi. Hariho n'ebijuma aha meeza ebi baihiremu gyuyisi. Hariho enanansi, omuyembe, emizaabibu, karoti, bitiruuti endimu, kandi hamwe n'omucungwa.

Enjoki eteekami aha kimuri erikunyunyutamu obunuzi erakozesa obunuzi kukoramu obwoki. Obwoki niburungi aha magara g'abantu kandi bunuzire munonga. Enjoki eretenga ekimuri Kandi n'ekimuri kiretenga enjoki.

Enjoki eine oruviiri erikuturuura aha kamuri erikwihamu obunuzi kukozesa obunuzi kukoramu obwoki. Enjoki eboneire munonga, kandi erakora ebisaasi ahu erabiika obwoki obu abantu bararya.

Abaana bashatu bashutami aha kafoomu. Omwe aharibo atsibire eishokye ajwaire akashweta karikwera. Kandi aine ekitabo kya blackbook omu ngaro. Owakurataho ari nawe kandi ondiijo arikuringuriza enyima. Enyima yabo hariyo ekiti kyemereire kandi omu maisho gaabo harimu pikipiki hamwe n'enju ei barikwombekyesa amatafaari.

Abaana barikuruga ah'eiziba beegwire ebidomoora birimu amaizi aha mutwe barikutamburira aha ruguuto rwa maramu. Harimu abakuru kandi hamwe n'abato. Aha rubajub rwabo rwa bumosho hariho ebinyaatsi. Kandi aha rubaju rwabo rwa buryo hariho obunyaatsi bwomire hamwe n'emiti.

Enjoki eteekami aha kimuri kya kinekye, erikunyunyusamu obunuzi. Erakozesa obunuzi kukoramu obwoki. Obwoki buboneire aha magara g'abantu, enjoki eretenga ekimuri kandi n'ekimuri kiretenga enjoki.

Omushaija ayemereire omu maizi aha rubaju rwe hariho akaato ka ingini naata amaizi omu kaato kandi ajwaire enkofiira obwato buteekami ahaiguru y'amaizi kandi amaizi nag'enyanja y'amaizi.

Omugyera gurimu amaizi, amaizi garikuteeramu emijumba. Aha rubaju rw'omugyera hariho otunyaatsi tugufu kandi obuseeri hariyo obunyaatsi bugufu hamwe n'emiti. Ahaiguru hariho ekyererezi kandi hamwe n'ekicu.